United Purpose ci cadre projet tekki jigéen bi nga xamante ne USAID moo ko financé ci dimbalub Jokalante ak Fapal ñoo leen di jagleel juróomeelu émission yi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi koy dégg ci rajo yi juróomeelu émission bi nag tay ñu war a waxtaanee tamit tomb bu am solo di tomb bi nga xam ne yéen mbokki auditeurs yi ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo yi na ngeen si bàyyi seen xel bu baax a baax a baax ndax tay ñu ngi war a waxtaanee processus de formation ak importance su Fra ak code barre loolu nag bu ngeen ci bëggee am lu leen leer bu leen émission bi raw fii ci Louga FM RTS alxames ñent jàpp juróomi waxtu waaye tamit mën ngeen a jiital seen i laaj ci bu ngeen wootee ci numéro bii di 33 879 30 82 33 879 30 82 kon nag émission baa ngi noonu alxames ñent jàpp juróomi waxtu fii ci Louga FM RTS bu leen ko kenn netali voilà jërëjëf <hesitation> mbokk yi ñi ngi amati mbégte ak bànneex di dellusiwaat fii ci Louga FM RTS 88.7 <breath> tay jii di di juróomeelu émission bi nga xam ne comme ni ñu ko waxee ci bande annonce bi di émission yi nga xam ne <inhales> <hesitation> kii di USAID moo koo financé ci projet bii di tekki jigéen ci dimbalu Jokalante ak Fapal ñi nga xam ne saa su ne ñooy ñooy àndandoo ak ñun di ñëw ñuy waxtaan ak ñoom <smacks lips> <hesitation> ci loolu nag tay comme ni ñu ko waxee ci bande annonce bi Ibrahima teewaat fi di xaarandi ki nga xam ne moom mooy Jalle tay ñu war a waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy processus de formation de formalisation <inhales> et l' importance du Fra ak <hesitation> code barre comme d' habitude Ibrahima dinañu la bàyyi nga nuyuwante ak mbokki auditeur yi ba noppi ñu soog a faram fàcce li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi
<crosstalk> <hesitation> jërëjëf Amady <hesitation> ñu ngi nuyu ñépp <hesitation> mbokki auditeur <hesitation> Louga FM di leen <hesitation> sargal surtout ci weer bii ñu jóge weeru gammu bi ñu jóge <hesitation> di ñaan Yàlla yàgg ko fekke yàgg ko teewee di ñaanal ñépp jàmm di ñaan <hesitation> ñu yàgg ko fekke Yàlla gën a def <noise> yokk xéwal yi di ñaanal itam tay jii <hesitation> waa àll bi ñun baykat yi li xam ne nii moo jot a ñoree ci tool yi Yàlla nay doon suñu muur <hesitation> te Yàlla barkeel ko <hesitation> di ñaan ñépp ñu teewlu xam ne li ñuy wax tay ba tay dafa bokk rekk ci wàllu <hesitation> suqali jigéen ñi ak yan pexe la ñu mën a def pour gën a mën a jëm ca kanam
voilà donc li nga wax am na solo yan pexe la ñu war a mën def ngir <hesitation> ñu mën a jëm kanam comme ni ñu koy baaxoo di ko defee saa su ne rek di faram fàcce li nga xamante ne moom mooy <hesitation> thèmes yi <inhales> suñu nee yan pexe la ñu war a mën a def xam nga pexe yi Ibrahima du du du jeex du xaaj

<inhales> <hesitation> tay jii waxtaan bi <hesitation> am na ci solo <hesitation> processus de formalisation ak importance su Fra <hesitation> tay <hesitation> lan mooy njariñam en fait waaw <hesitation> jërëjëf Amady xam nga ne <hesitation> jigéen ñi bu ñuy yëngu <hesitation> ñi ci ëpp dañu leen di war wax dañuy wax ne jigéen ñi li ëpp ñi ëmb dañoo nekk ci cadre informel <hesitation> maanaam <hesitation> ci ñu ngi yëngatu waaye doo kenn amu ci kayit kenn itam <hesitation> ci li muy defar bu dee ci wàllu transformation du ñaare du am luñ tudd autorisation Fra du am li ñuy tuddee code barre loolu nag dafay nekk loo xam ne nii <noise> <hesitation> ay gàllankoor la ndax waxoon nañu li <hesitation> importance su ñetti F yi <hesitation> waxoon nañu ko fi
<hesitation> muy foramation formalisation
financement
<smacks lips> <hesitation> formalisation bi nag lu tax mu am solo mooy que ne day tax jigéen bi jigéen ñi

ñoom ñu gën a yombal en tout cas jot xaalis surtout jot xaalis wala jot formation wala li ñu tuddee service non financier <hesitation> te loolu <hesitation> njariñam mooy xool yan pexe la ñuy def ak naka la ñuy def pour jigéen ñi gën a mën <hesitation> am ay kayit yoo xam ne nii kayit yooyu dina leen jàppale kayit yi nag mën naa doon GIE mën naa doon entreprise individuelle mën naa doon yeneen façon entreprise yi comme li ñu tuddee SARL wala SUARL wala % SA wala <hesitation> SAS moo xam façon entreprise bi xam ne nii jigéen bi soxla na ko ji nga xam ne mengoo na ak yëngu-yëngu bi muy bi muy def loolu nag kayit yooyu bu ko a bu ko amee moo koy jàppale moom mu au moins ñu xam ne kay kii am na <hesitation> lu ñu ko xàmmee pour mu mën a jëf li mu war a jëf moo xam ci wàllu mbay mi la moo xam ci wàllu sàmm gi la moo xam ci wàllu transformation la moo xam ci wàllu <smacks lips> <hesitation> commercialisation la <smacks lips> loolu dafa am dafa am solo lenn lu nekk nag am na fu ñu koy fu ñu koy wutee mais li ëpp solo mooy <hesitation> ñi koy def wala book kenn ki koy def wala ñi koy def war nañoo am carte d' identité su ñu amee carte d' identité bu war nañu am certificat de résidence bu fekkee entreprise individuelle la <hesitation> bu ñu amee certificat de résidence dem wut casier judiciare après dem bu ñu demee <hesitation> tribunal pour déposer pour mën a am <hesitation> loolu <hesitation> am na itam aussi léegi surtout loolu ay cabiné yoo xam ne ne ay dañu see spécialisé wu xam ne <hesitation> maximum 20000 boo ko amee loolu lépp danga ko si am danga am <hesitation> sa entreprise individuelle plus nga am sa <hesitation> Ninéa bu dee GIE la itam membre yi xam ne ni ñoo constitué GIE bi ñooy jël si ñooy indi kayit yooyu yóbbu ko tri yo <hesitation> dem chambre de commerce wut fa dossier bi li xam ne nii moom moo lay permettre nga mën a déposé ñëw tribunal <hesitation> fay impot entre ensuite boo ñëwee moom itam déposé pour mën a am sa kayit bu dee lu mel ne que yenn entreprise la it moom dangay dem ci <hesitation> yeneen façon béréb yi nga xam ne ni foofu ngay demee surtout yi wàllum notaire yi et cetera bu dee dafa am action yooyu yu demee noonu pour <hesitation> mën a <hesitation> taxawal entreprise

waaw effectivement compliqué na trop <hesitation> en tout cas bépp kuréel boo xam ne nii mi ngi mi ngi yëngu ci wàllu koom wala lu jëmal koom <noise> jigéen ñi moo wax wala ndaw ñi wala ku mu mënti doon ah mu am li ñu tuddee ay ay ay ay ay développeurs économique <noise> ah

waaw lan lan mooy développeur économique mooy ay nit ñoo xam ne nii dañu nekk ci kuréel gi am seen xam-xam xaw a màcc ci loolu ñoom ñu mën di dem di di leen orienté di leen di leen gunge di leen di leen jàppale di leen <hesitation> wan yoon wi di leen wan buntu bi ba loolu mën a nekk loolu dafa nekk loo xam ne nii dafa am solo <hesitation> ndax bu fekkee ne amoo ñu mel noonu aussi itam maanaam dañuy am dem ak a ñëw lay doon ak i coono yu dul yu dul jeex

<hesitation> <hesitation> dakoy dakoy day compliqué moo tax des fois <hesitation> comme ni nga ko waxee kuréel yi nga xam ne dañu taxawu jigéen ñi <noise> <hesitation> teg leen ci yoon xam fu ñu war a mën a jaar mais aussi boo xoolee ba tey ci biir thème bi dañuy dégg Fra Fra Fra donc Fra mooy lan
waaw Fra xam nga moom comme ni ñu koy waxee rekk mooy <hesitation> benn autoristion <noise> la boo xam ne nii ministre des commerce moo koy joxe pour nga mën a defar mën a transformé <noise> mën a jaayi mën a jaayi loolu lay loolu lay tekki <noise> xam ne day am am numéro boo xam ne nii numéro boobu moom la ñu la ciy xàmmee kenn du ci amul keneen ku ñu ci mën a xàmmewaat ku dul yow comme suñu numéro carte d' identité yi rekk

te Fra boobu day tax ne ñu xam ne yow li ngay defar baax na waaw kooku moo tax mooy avantage boo xam ne am na comme nag Jalle àggsi na
<inhales> soxna Jalle
waaw
<inhales> soxna Jalle ñu ngi lay nuyu di la ziyaar moom de daawul tardé waaye tay jii moom <laughs>
ñoo ngi dellu ziyaar bu wér
<laughs> mbaa yaa ngi am jàmm
di jégalu si tardamaa bi <noise> <hesitation> <hesitation> xam naa rekk oto bi ñu duggoon moo ñu tardé ndax dañoo ñëw ba wàcc rekk taxi bi ñu jëloon looloo ñu téyewoon waaye bu dul woon ak loolu Ibrahima du ñu fi jiitu <laughs> ndax mbir mi moom suñu mbir la
waaw dëgg la
benneen ba mooy tekkil jigéen ñi la

muy <hesitation> processus <noise> de formalisation <inhales> ak importance su Fra ak code barre <breath> loolu moom defe naa ne yéen jigéen ñi xam naa ne comme Ibrahima sax dèjà jot naa faram fàccee yu bari <breath> waaye maa ngi ko ci doon laaj Fra bi ak code barre bi yow foofu nga yegsee
<hesitation> dëgg la Amady ñoo ngi lay nuyu di nuyu mboolem auditeurs yeeg auditrices yépp di jégalu sunu tardamaa bi di nuyu Ibrahima Diop mii xam si ne moom la ñu séqal table bi <breath> di am mbégte bu baax ci émission bi comme émission bi tay mi ngi ñëw ci Fra ak code barre loolu dana nekk loo xam si ne dafay jàppale jigéen ñi si seen wàllu activité yi nga xam si moom la ñuy liggéey ku mel ne kuy defar céréale wala kuy defar yeneen ak yeneen produit yoo xam si ne dangaa bëgg mu gñn réew mi wala sax dangaa bëgg mu tasaaroo ci biir réew mi <inhales> ndax marché boo cay dem coome ni ko Ibrahima waxee fi ma fekk rekk muy continué muy ne carte d' identité la wante autorisation Fra carte d' identité la <hesitation> code barre moo lay may nga xam ne sa maté sa bagage bi ngay yore mën nga koo géñne ci réew mi dem jaayi ko bitim réew kon loolu jigéen ñépp ñoom ñoo war a <hesitation> xam yoon bi mën di ko jëfee ba ñi nga xam ne ñoom kenn ku ci nekk produit yi nga yor di nga si mën di géñne si biir marché bi danga mën a géñne bitim réew kon foofu

formalisé moo koy indi
te <hesitation> formalisé bi <noise> ci wàllu jigéen ñi ndax gis nga ni léegi <noise> jigéen ñi ñu ngi takku jëm ci wàllu <noise> formalisation
waaw jigéen ñi ñu ngi takku ndax fi mu teew nii may wax ak yow mbooleem groupement bu ci nekk <hesitation> yaa ngi takku taxaw ngir naka ngay def ba sa groupement avancé te ci kenn ku ci nekk ak fànn ya ngay yëngoo ndax du kenn <hesitation> benn fànn rekk ci la jigéen ñi di yëngu jigéen ñaa ngi transformé céréale ñii a ngi transformé lin bi ñii a ngi transformé yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu lépp li ñu si li ñu si gën a bëgg mooy fas yéene li nga si moom la ñuy yëngu ci ci biir <hesitation> li nga xam si seen i activité <inhales> ñu mën koo jëfandikoo te fas yéene ko wutal li nga xam si moom mooy Fra ba nga xam ne dana mën a jàll <hesitation> géñn ci réew mi géñn ci bitim réew ci marché yeeg fépp comme foofu lañu doon waxee daal ne kon kenn ku ci ne kenn yaa ngi taxaw ngir ndax ban yoon ngay jaar ba mën a defar li nga xam si moom mooy Fra bi
ok léegi ci ban yoon ngay jaar fekkoon na sax Ibrahima commencé woon cee faram fàcce mais yow en tant que jigéen <breath> <hesitation> ak sa mbokki jigéen ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu nga xam yoon bi <breath> tay suñu nee formalisation lu njëkk yoon bi fan la
<smacks lips> yoon bi mooy il faut que groupement bi

ak yeneen i groupement yoo xam si ne nekkuñu Fapal te nekk ci jigéen ñi ndax kenn ku ci nekk li nga war a am kayit nga war a am ndax kayit bi nga xam si ne moom moo lay may nga xam ne yow mii kat yow groupement nga
wala soit benn GIE nga wala soit <hesitation> association nga wala soit leneen nga ñooñu kenn ku ci nekk war nga mën a defar say kayit ba mu valable soo amee say kayit ba mu valable nag nga xam ne say produit boo ko xasee defar <noise> mën a am yoon bi nga kay jaaralee ba ba ngay àgg fa nga xam si ne fa la ñuy defaree autorisation Fra ba nga mën cee jot say kayit mën si def sa liggéey nga xam ne xéll ne kenn ku ci nekk danga ne tay man sama produit bii kat su ma neexee dinaa ko yóbbu ci biir marché bi <inhales> su ma neexee dina ko géñne bitim réew ndax <hesitation> produit bi am na carte d' identité am te fi may jaar ba am carte d' identité def nga li ci war lépp kon kenn ku ci nekk <hesitation> ñi ñuy dégg war nga mën a fexe ba <noise> wutal sa li ngay yëngu lépp mu am Fra boppam
am sa <hesitation> sa sa code barre nga xam ne xéll ne dootoo nekk di naan damay yóbbante ak it ndax dañuy faral di gës toujours nga dàq ñi ñi nga xam si ne ñoo ñoo ñoom nga koy jox mënuñu ci liggéey sax waaye teewul dañu ciy profité ngir tay man ma am sama produit ma jë ma defarl ko di ko jaayee téeméer ñu jëndee ko ci man téeméer ndax man aw ma fra waaye ki ñu koy jaay moom bu demee mën na koo jaayewaatee kilo bi deux milles <noise> ëppële ci bénéfice taf te yaa ko gën a sonn kon moom mi nga xam si ne

ba mën a géñn géñne bagage am muy dem kon kooku lañuy bàyyi xel

jël ko si sunuy loxo ndax <noise> li ko waral mooy dangaa ñàkk Fra ñàkk code barre ñoom nag ñu fas yéene profité ngir ñoom moomeel googa nga defar ko ba mu rafet ñu jël taf si seen étiquette taf si seen <hesitation> ñoom seen étiquette yooyu am na am na Fra am na lépp kon ñoom ñu bonofisuwoo sa te yow fekk na yow doole ja lépp yow la
<hesitation> <hesitation> <noise> loolu am na <hesitation> am na am na solo

<smacks lips> waaw xam nga <hesitation> li mu wax dafa am solo <hesitation> te loolu dafay am toujours dangay gis koo xam ne day mën liggéeyam trop mais ñàkk a am kayit boobu mooy tax ba keneen ka am kayit yooyu daf koy jafandikoo te loolu li ko waral mooy xay na kooku xamul yoon bi ba tay ci ñenn ñi dañuy xaw a ragal te jarut a ragal ndax tay jii yow bu fekkee ne yow mën nga ko defar yow miy defar qualité bi xam ne ni danga koy moom ngay yóbbu <hesitation> ci produit bu ne échantillon yi ngay joxe maanaam maquette bi xam ne <noise> étiquette étiquette bi xam ne nii mooy ngay moom ngay def ci <noise> ci sa <hesitation> ci sa kii ci sa produit wi <noise> <hesitation> sa sa kayit <noise> bi ngay am mooy <hesitation> régistre commerce xam ne nii moom ngay

ak itam décrire <noise> fan ngay jaar pour def transformation <noise> ndax process bi maamaan <hesitation> fi ngay jaar booy def transformation bi ñu koy wax process foog nga <noise> leeral ko ba mu leer su ko defee itam <noise> ñi xam ne ni ñoo ciy <hesitation> ñoo ci nekk moo xam service de commerce la

pour xool béréb bi ndax yell na ndax yelluwul ndax ñu ngi respecté li ñu tuddee marche en avant ndax fi produit yi di war a duggee ak fi muy géñnee <hesitation> am <hesitation> bokkul ah yooyu yépp est ce que respect respecte nañu ko ba xam ne nii bu produit biy géñn maanaam <hesitation> produit buy géñn ci biir fi ñu koy defaree

bu demee dañu koy analysé rekk ci laboratoire bi labora bu fekkee ne mñgoo na ak yépp meñgoo na ñu daal lay jox sa sa kayit waaw benn bu ne nag amna loo ciy am na loo ciy fay yaakaar naa loolu après Jalle dana ci dana ci ñëw <hesitation> mais lu mu ci mënti doon foofu lay doon ndax division <hesitation> nu ñu koy tuddee <hesitation> autorisation bi ministère <hesitation> des commerces moom moo la koy jox léegi nga adressé ko ci chef de division bi moom <hesitation>